Alaafee bo nti duu awuraba nima bɛ duu ŋɔ ni nti pahi dɔɣitɛ nima bari nima maa nyɛla bani do n do bi gariti zuɣu paɣa yino bɛni ka ye sitira piɛlli ka so mokuru sabinli o zaŋ la bɔbi sabinli vuli o zuɣu shɛba nyɛla bani tɛɛ do tiŋgbanni.

Pirinsi ban kalinli galisi bɛ nyɛla ban ye sitiri sabla ka zaɣa piɛla bombo di zuɣu bɛ pirila helimenti sabila doo nyɛla ŋun za bɛ sunsuuni ka ye sitira din nyɛ boɣawaɣala dini sitira maa kama nyɛla zaɣa nuɣuso o sola jinjiɛm sabinli doo maa nyɛla gban sabinli ban zaa zaya maa nyɛla gbansabla.

Paɣasara anahi n ti pahi bipuɣimbila yino bɛ nyɛla ban tam soli zuɣu chena bɛ luɣuli zuɣu kom n doya kom maa nyɛla kodaɣari tihi nyɛla din kongili bini bɛ luɣusheli maa bɛ zaa so bi piri namda nima paɣa yino be bɛ sunsuuni ka gbibi kapu dozim ka nyaɣi gaɣali.

Duu din dihi nachinsi kuɣu sheli din nyɛ zinjibya kuɣusi la kuli nyɛla din yam luɣuli kam duu maa dikpina nyɛla zaɣa piɛla ka agogo yili duu maa dikpini duu maa nyaanga tihi kuli nyɛla din saya ka di vari nyɛ zaɣa vakaha.

Salo bini kanli galisi mpɛ foli n gbubi yaha bihi ni bi dɛɛ bindira bi zaa sa nyɛla bini piri namda nima ka shɛba bi piri ni nyɛla gbaŋ sabila bibila so nyɛla ŋuni zɛ di gbuni o ye la sitira piɛlla bi nyɛla bini zɛ pata lɔŋ ni ka shɛba zɛ wuntaŋa.

pɛbupɛbu nima patɛ patɛ nima be shɛla ban kpɛ lori n chɛna shɛbi ʒɛ lori maa zuɣ' saa ka niribaayi nyɛ ban gbabi anƒɔni nima din yalin ma ka niriba ban kalinli yiɣisi niribaanahi anƒɔni nima pa si zuɣ' tihi ni mori nyɛla din kon gili ba

Loori nyɛla gamu ka di tooni maa nyɛ din kuli wurum ka salo nyɛ ban kongili li ni suhusaɣingu tihi nyɛla din kongili ba loori sheli dinyɛ gamu maa nyaanga ka loori sheli gba zaa ʒɛya di nyɛla zaɣa piɛlli salo maa zaa nyɛla gbansabla.

Paɣasara n laɣim m paɣari ŋmana bɛ nyɛla ban paɣari kopu nima ni alichidiri nimma bɛ nyaanga dari kuli nye din do n tabili dikpini Paɣasara maa bɛ kalli nyɛla nirina ata bɛ zaasa nyɛla gbansabla bɛ nyɛla ban niŋ suhu piɛlli ka bahi lari.

Alaafee bonti duu bari kam nyɛla ŋun do o bari goro zuɣu ka Paɣasara ni nachimba kuli nyɛ ban ʒɛnʒɛ bɛ zuɣusaa barinima maa sheba nyɛla ban yiɣisi ʒinʒia doo ŋɔ nyɛla ŋun yiɣisi ʒɛya gbansabili nira n nyɛ o ka o zabri nyɛ zaɣa piɛla o yela liiga piɛlli din nyɛ boɣa ŋmahi dini.

Paati paati nima bɛ nyɛla ban ye bɛ paati goɣa n ʒɛya n niŋ suhupiɛlli ka yino nyɛ ŋun yaagi o noli ka o nyina kuli nyɛ din piɛla o yela paati goɣali fin nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ gbibi kikahi ni tuuta bihi.

Jintori duu gbampiɛla ban kalilli galisi bɛ nyɛla ban ʒia n tori jina niriba ayi nyɛla ban yiɣisi zani zuɣusaa ka nanyi zaŋ bɛ boɣari tiriti taba bɛ nyɛla ban ye sitiri sabila ka sitiri piɛla be dipuuni bini ʒiya sheli maa nyɛla din viɛli pam.

Salo bini kanli galisi pam n kuli pɛ foli bi nyɛla bini pɛ doli maa balibu balibu nachimba nyɛla bini pɛ n zɛya ka paɣasara gba zaa pɛ n zaya latin ha tihi nyɛla dini ko n gili bini bɛ luɣi shɛli polo maa nachimba maa puuni so nyɛla ŋuni ye sitiri piɛlli dini nyɛ bɔɣi wɔɣila dini ka mali zipiligu o zaŋla yee pɔbirigu n zaŋ pɔbi o noli.

niriba a nahi n gbubi taapoli ka ninsali gbali vihi n yina di puuni bi zaa sa nyɛla ban zaŋ bi nusuri zi hi n su bi nuhi ni ni vuɣu yino n bi su bi nyɛla gbansabila bi zaŋdi bini maa ni bi ti niŋ loori piɛlli shɛli din za n baɣi li maa ni di kotomsi ŋmanila gamo n niŋ ka niriba kɔŋ bi nyɛviya

piibupiibu sambani tia nyɛla din saya ka salo bankanli galisi pam zi tia maa gbuni ka dala shɛŋa din kama nyɛ zaɣi tankpari ŋɔ ku nyɛ din zi n ziya ka sabbu sabi npa adaka nim maa zuɣu sabibu din sabi maa nyɛla zaɣa sabila elatra comishin ovi gana.

Paati paati nima bɛ nyɛla ban gbubi tuuta bihi ka bɛ niŋ suhupiɛlli pam ka bɛ shɛba lara ka nyɛ paɣisara ni nachimba bɛ puuni yino nyɛla ŋun ga agogo o nuchee agogo maa nyɛla zaɣ'sabila ka shɛba nyɛ ban zaŋ bansi piri bɛ nuhi.

Koha goriba bɛ nyɛla bin yi soli n chena bɛ sheba chenila tingbanni ka sheba ʒi laakumi nima zuɣu ka sheba ʒi yuri zuɣu bɛ nyɛla ban ye sitiri piɛla ni sitiri sabila bɛ nyɛla ban lo adiiku nima pa yuri ŋɔ ni laakumi nima ŋɔ zuɣu.

Gbansabla pirinsi bɛ yela sitiri sabla ka tihi kuli nyɛ din kongili ba bɛ puuni yino nyɛla ŋun ye sitira din nyɛ zaɣa nuɣuso ka bi pili zipiligu o nyɛla ŋun so jinjiɛm sabinli.

Sɔla tum tumdiba sɔla paniɛls di nyɛla niɣilim buɣim bini din tahapɔna ku nyɛ din yalim yalima tahapɔna maa nyɛla tahapɔŋ sabila ka zaɣa piɛla gabsi gabsi di puuni salo ban kalinli galisi ban ʒɛ di gbuni bi shɛba pili la hɛlmɛɛnti din nyɛ zaɣa nuɣusu nima ka duu waɣinli ʒɛ bi nyaanga.

loori sabinli zaya ka gbambil piɛlli tam di zuɣu paɣa nyɛla ŋun ziɛ gbambil piɛlli ŋɔ gbuni n gbubi takari gban piɛlli n mali niŋdi di puuni paɣa maa yɛla sitiri ziɛ din nyɛ bɔɣa waɣa la dini ka so jinjam sabinli ka zaɣa piɛlli booi di luɣa ni o luɣili zuɣu adaka nyɛla din zaya adaka maa kama nyɛla zaɣi tankpaɣu

Dimma ni nyumma duu puuni kuɣu ʒehi n kuli ʒɛya paɣa nyɛla ŋun ʒɛya o ʒɛla akpaaku gbini ka yeduhurigu tam o sani paɣa maa nyɛla gbampiɛlli nira o dirila ban ʒia boŋ boŋ maa alizama salo maa kalinli galisiya pam bɛ ʒila boŋ boŋ bɛ ʒila teebuli sabla gbini.

Bia n doya diɛmda o bini diɛmda bini diɛmda maa mŋahin di la ziliji n ti pahi tumtumdiba bia maa yɛla ŋuni nyɛ gbaŋ piɛlli nira o yina kuli yɛla dini piɛlla o nangbani yɛla nangbani zɛɛ o mali la zabi sabila o tɛɛ mi do' tiŋgbani o yɛanga piɛɣu yɛla dini zɛya.